Sadex nin ay ku labisanyihiin sports ka dharka oo loogu talagalay banooniga labadaba dharkooda waa madow iyo cad surwaaladoodana buumaha shabaqiisa waa madow

Waa meel is boortis oo salax lagu dheelo kubad banooni. hal banooni iyo hal banooni iyo nin oo garoonka ku jiro kalarkiisane waa jaallo sigisaan tiisane wa shaah cadays kalarka kabahana waa madow iyo gaduud oo meel dheer ah tiq aanan ahayn gaduud.

Meeshaan waxaa iskugu imaadeen waa dad oo family ah waxay ka kooban yihiin 2 dumar iyo saanfilaayo 3 rag kursiyey kuwada fadhiyaan waa kuraasman wada guduud ah midkamid ah gabdhaha waxay wadataa qalin iyo saacad midabkeedu u dahabi yahay mid kamid ahna ookiyaluu wataa

Meeshaan waxa yaalo isbiinis is koosto oo basali ku jiro sidoo kalena koostada midabkeydii waa cagaar waa koosto karsan diyaarsan ku jiro basali mise baaquli mide meel looga Kara dalay koostadaas.

Bitzo hal oder bitzada waxaa kujiro barbarooni cagaaran iyo simzaan iyo jiis midabka bitzahana guduud aan tiq eheen

Nin oo qubo mardaf gacant kuhayan iyo masar dharka kalara kisi waa gadud iyo madow

Meeshan waxa iiga muqdo labo god oo baree ah oo kujiro xarig mise marwaxad marsheelihiisii fiilada marwaxadana waa madoow sidoo kale jiif aa kujiro iyo kooma diinkiisa iyo waayt yahay ayaa meshaas yaalo

Meeshan waxaa yaalo shan caag oo ay kujiraan cabitaano cabitanada kalarkoodu waa oronge mid waa mango guafa midna cananaas midna waa tufaax

Meeshaan waxaa yaalo jeeg oo baran ah .korna oo ka saraxan yahay ee meesha sidoo kale waxaa yaalo caad oo ku jiro qeybta kare waa cadaan qeybta hoose waa kararta lowska oo yahay mid shaah cadeys.

Waxaa yaala Hal saxan iyo hal qaado baaquli waxaa kudhex jira baaquliga kabsar caleen, maraq iyo rooti.

Hal jiko sidoo kle Miiiska qeebna waa hoos waxaan Dara dhagaxa loogu talagalay muisaska oo ku shiimada sidoo kle dhulka qaxayala taraapam iyo mitish

Meeshan waxa yalo japaan oo parfuun ah midapka parfuunka waxa uu kakoopan yahy qeebta kore dahapi qeebta kalane waa kartoonkiisata waa qoralada geesaha sharaaxd ah waa dahapi ama jaala ah iyo kalar madow ah

Meeshaan waxaa yaalo sharoobo een sharoobada baakad ayey ku jirtaa waana guduud iyo cadaan isku jiro sharoobada midadkeedana waa cagaar buluug yacni iyo cagaar

Meeshaan waxa iga muuqdo hal baabuur iyo waxa iiga muuqdo afar bajaaj iyo labo baabuurtan noh and baaruurta raaxada, baabuurtan raaxada saddex xabo weyna cad-cad yihiin sidoo kalena bajaajtana waa mid daguug eh.

Een Meeshaan waxaa iiga muuqda dad ku jiro shir een dadkaas marka waxay ka kooban yihiin 123456 nin miiskooda waxaa ag yaalo waraaqadooyin miiska go a ku fidsan waa go a gaduud hal laabtoobna waa agyaala qaarkoodna waxay wataan qalimaan qaarkoodna okiyalo wada wataan

Een Meeshaan waa laami sidoo kale waa waxaa ka socda nadiifin laamiga sidoo kale een waxaa agmaraayo 2 bajaaj iyo hal hoomey een waxaa kaloo 3 ilaa 4 naagoodna ay nadiifinayaan 2 kalane meel geeska geeska ayey marayaan laamiga geeskiisa ayey marayaan

Meeshaan waxaa iiga muuqdo kalar biringi oo ugu duuban madaxa iyo hal ookiyaalo midabka wajigeedana waa baroon sidoo kale waxa kujira midab dahabiya shaati cadaana way wadataa.

Meeshan waxaa iiga muuqdo shan nin qofwalba agtiisa yaalo biyo caafi laba calana waa horyaalan welasha ubaxa lagu keena waa agyalaan sidookale miiska maro waxaa fidsan buluug kuraasmaneyna kuwada fa dhiyaan daahana kuwada xiran qolkey kujiraan

Ee Meeshaan waxaa iiga muuqda meel barxad ah oo saaran interlog sidoo kale ka baxaayo geedad cowsas ah kuraasana dhankaas ayey yaalan 3 4 5 nin ii muuqda leerarna gaduudana daaran geedahana midabkoodana waa cagaar

Meshan waxaa iiga mooqdo minaarad oo masaajidah sidookle sabo iyo waxaa iiga muuqdo masaajidkane wali lama riinjiyeen

Een meeshaan waxaa ii muuqda een hal joog oo kabo ah oo dulsaaran meel oo kartoon ah sidoo kale een jooga kabaha kor wuxu ku lee yahay bir midabka een jooga waa madow kartoonka uu saranyahana waa kartoon madow

Eenmeshanwaxa iimuqda halnin garabka usaran camamad madaxana usarankofiyad gacantana ugaxiranyahay sacad odahabiah kursigakufadhiyo kalarkisu yahay hosmadow korna uyahay baluug

Meshaan waxaa yala hal sax oo cadaana ah iyo saxan kale cad qalimoon iyo mindi ku duupan iyo hal mooz iyo tiish waxaa yaalo pakeeri ku jira capitaan guduudan iyo hal deesaani

Een meshan waxayalo halsaxano iyo salad Almuniyomkujira odubanyahay iyo welyar okujira sos iyo saxan cadaan ah

Meshaas aad u jeedeen waxa iga muuqdo miis mdow ah waxa saran saxan cadaan qaando bakeeri dhalo kujiro capitaan capitanka midapkiia waa jale canpe

Meeshaan waa meel wayn waxaa isugu imaaday nin iyo naag ninka oogu soo horeeyo wuxuu ku fadhiyaa kursi buluug wuxuu wataa shaati buluug macwiis cadaan buluug isku jira iyo guduud wuxuu gacanta ku hayaa caag caabir gacanta waxaa oogu jira saacad iyo tusbax koofi jaale dahabi dahabi

Mashan waa jiko waxaa kuyalo armaajo waxey ladahay lax albaab armaajo kalar kedo waa garay dhulka mutalelk kalar kisi waa garay

Meeshan waa goob ganicsi lagu gado sida sanbuus bajiyo bur nafaqo burka lafidiyaayo meesha waxaa joogo nin iyo naag ninka waxa uu wataa funaanad cad riigriigmo iyo macamuus cadaan ah gabadhana xijaab cagaar xigeen ah vey wadtaa gacanta waxa ay ku haysaa

Meeshaan waxaa iiga muuqdo bekeeri oo gacanta lagu haayo bakeeriga waxaa kujiro shaah shaahana midabkiisu waa gaduud oo riiinji ah

Meeshaan waxaa ii muuqda miis saaran maro cadaan inta waxaa saaran mobile cag caafi kuhayso gacanta bir waxaa fadhiyo afar nin gabadha oogu soo horeyso waxay wadataa cabaayad madow xijaab kafee maaskaraati okiyalo gacantana waxaa oogu xiran saacad

Meeshaan waxaa iiga muuqda cabitaano 2 nooc ah hal fiyoore cabitaamada midabkoodu waa jaale canbo ah iyo cabitaano gaduud hal ubax oo midabkiisa cadyahay cagaar iyo cadaan

Halkaan waxaa iiga muuqdo labo nin iyo hal naag oo heyso qad gacanta kuheyso. Gabadhu waxay wadataa ookiyaalo iyo garba saar jaalo ah, cidiyahana waxaa u marsan rinji gacanta waxaa ugu jira faraanti. Labada wiilna mid waxuu wataa shaati madow ah gacanta waxaa ugu jirta saacad madow ah midna shaati cadaan, suud madow gacantana waxaa ugu jirta saacad.

Meshaan wa lami waxa amaraayo babuur midka taksi hak broomakis bajayada midabkoodu waa gaduud madow waxey ledahay sadx lugoood

Meshan waxa tigan naago Aad ufarabadan iyo niman gabadha ugsohoreyso waa cadan waxa umarsan rosetto waxa ugajiro garbasabalugah ausaran gacanta waxa ugajira sacad waxey gacata kuheysaa tusbaxiyo mobel waxey wadata obenemadow eh gabadhakudhegan iyadana sidokale sakobalug garbasarbalu

Meshaan wax yalo bac bacda wax ku jiro yaanyo kabsar caleen barandho batati liin dhanan

Meshan waxaa yala banbal waxaa ugu jira surwal waxaa ku dhegan xarig midabku waa gaduud

Meeshaan waxaa imaaday niman iyo naago aad u qurux badan oo dharkood isku kalar ah midakoodka isku kalar ah. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan iyo gaduud ah waxaa qoorta uga jira aydhii kaar gabdha sidoo kale waxay wadataa dhar cadaan ah iyo tareexad binki ah waxaa qoorto ugu jiro aydhij kaarka.

Meshan waxaa yala dhagodhago ah dhadhaga waxey ka koopan yihiin katiinad iyo jijin dhaga faraanti jijinta midab keedu waa dahapi

Meeshaan maqaayad waaye maqaayad waxaa joogo gabadho iyo wiilal. Gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa dhar madow ah cabaayad iyo kabo madow ah gabadha ku sii dhagana waa sidoo kale, ilaa labo gabar kusii dhagan.

Meshan wamasajid waxajoga dad Aadufarobadan kayaraduban dhakaladuban masajidkawaxayaalo rog gaduud ninka ugasohorey waxu wata qamis iyo camamad cadaan ah

Meshaan waxaa iga muuqada sadax wiil meshu waa iskuul midka usoo horeeeyo waxuu wataa shati cadees qalin iyo buug darpiga waxaa ku dhagan daahya gaduudan

Meshani waa isguul waxaa jooga gabdho aad ubadan gabadha ugu soo horaysa wexey wadataa xijab cadees ah

Meshaan waxaa yaalo laba shey waxayna ka kobanyihiin digsi oo ku jiro fuul waxa kor logu darey kamsar lasoo jarjarey iyo waxaa lagu shubay caano iyoo rooti dhinaciisa yaalo

Waa meel supar marketed sidoo kle qiima dhimis aad ubalaaran sameesay qiima dhimista waxaa kamid macuunta iyo eleg tarooniga iyo shoopinka qalabka nadaafadaha lagu sameeyo intaasba waxii sameesay qiima dhimis